Suuraan asirratti arginu kun nama Gammadaa Olaanaa jedhamuun beekamudha. Gammadaan Olaanaa kan ittiin beekamu miidiyaa hawwaasaa fuula foddaa televizyiiniidhaan showuu 'Gammadaa Show' kedhamuudhaan beekamudha.

Suuraan as irratti arginu kun shamarree qarree aaddattee jirtuu dha. Qarree aaduunis aadaa Oromoo keessaa isaa tokkoo dha. Kunis yeroo shamarran heerumanii mana godhatan kan rawwatamuu dha.

Shamarreen asirratti arginu kun uffata aadaa Arsiidhaan kan faayamtedha. Wanti fuula ishee irratti akkana akkana jiru kun waan shamarreen Arsii yeroo baay'ee godhatanidha. Arsii keessatti aadaa baay'ee beekamaadha.

Suuraan nuti asirratti argaa jirru kun loogoo dhaabbata bosonaa fi bineensa bosonaa oromiyaa jedhudha. Biiroon kun eegumsa bineensotaa fi bosonaaf taasisa.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bineensaati. Jeedalli Diimtuu naannoo Oromiyaa gaarreen Baalee keessatti kan isheen argamu. Jeedalli Diimtuun gaarreen Baalee sanarraan ala bakka biraa bakka itti argamtu hin qabdu. Kanaafuu bineeyyiilee bakka biraatti hin argamne jedhamuudhaan daawwatamti.

Suuraan asirratti arginu kun timaatima haala gaariidhaan kunuunfamee guddatedha. Timaatimni gosa kuduraa fi muduraa keessatti ramadama. Fayyaa ofii ittiin eeggachuudhaaf baay'ee fayyada.

Suuraan asirratti agarru kun furtuudha. Furtuun yeroo baay'ee nageenya mana ofii eeggachuudhaa fi meeshaalee ofii eeggachuudhaaf fayyada. Amma nuti kan agarru gaaniisaadhaafi furtuu isaa kan ittiin bananidha.

Suuraan asirratti agarru kun meeshaa ijaarsaaf oolu kan bilookkeetii jedhamu, manneen ijaaruudhaaf, riqichaalee ijaaruudhaaf, wantoota baay'ee ijaaruudhaaf kan oolu, kun bakki inni itti argamu bakka itti oomishasaadha.

Suuraan nuti argaa jirru kun shamara oromoo uffata aadaa arsiidhaan faayamtee kan isheen ittiin faayamtee jirtus callee akkasumallee kan isheen dhaabbattee jirtu bakka biiroo keessa.

Suuraan asirratti agarru kun magaalaa Adaamaadha. Magaalaa Adaamaa keessaas paarkii gaara Abbaa Gadaa irra dhaabamee suuraa kaafamedha. Gamoon asii fuulletti mul'atu kunis riizortii Haayilee jedhamuun kan beekamudha.

Suuraan asirratti agarru Kun, gosa geejjibaa konkolaataa jedhamuun kan beekamudha. Konkolaataan kunis tajaajila geejibaa hawaasa magaalaa keessaa fi magaalaan alatti kennudha.

Suuraan asirratti argannu kun kan akaawii jennuudha. akaawichis almii piroodaakt kan jedhu irraatii kan kaampaanii jedhuti oomishee akaawiin yeroo baay'ee kanneen akka yeroo buna dhugnu itti fayyadamnudha.

Suuraan as irratti agarru kun dargaggooleedhaa fi shamarran uffata aadaadhaan faayyamanii ;uffata aadaa karrayyuu illeen jira, uffata aadaa harargeelleen jira, uffanni aadaa Oromoo Walloolleen jira. Uffanni aadaa Oromoo Arsiilleen jira sura baayyee midhagaadha.

Suuraan asirratti agarru kun alaabaa Itoopiyaadhaa fi alaabaa naannoo Oromiyaa dhaabatee mul'ata isa biras manni halluu alaabaa abbaa gadaa dibamee fi namoonni naannoo sana jiran ni mul'atuu.

Suuraan asirratti arginu kun beeksisa gidduugala fayyaa daa'immanii fi dubartootaa jedhu kan gargaarsa addaa jechuudha.

Suuraan loogoodhaan asirratti argaa jirru kun biiroo komunikeeshinii aanaa jaarsoo godina harargee bahaatti argamuudha. Komunikeeshinii Oromiyaa jalatti kan harargee bahaa komishinii aanaa jaarsoodha.

Suuraan as irratti agarru kun faaya aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Faayaan kunis callee jedhamuun kan beekamudha, halluu abbaa gadaa gurraacha, diimaa fi adiin kan faayyamee kan mormatti hidhatamuufi kan addatti hidhatamuudha. Kan meeshichi ittiin faayidaa irra oolus shamarraniifi.

Suuraan asirratti agarru kun shurraaba aada oromookanta'e kan ummata raayyaadhaafi walloo biratti ittiin tajaajila maniidha

Suuraa asirratti argaa jirru kun chaarjeri kan jedhamudha. Kan inni itti fayyadamnus bilbila keenya ibsaa ittiin guuttachuudhaa fi meeshaalee elektirooniksii adda adda illee ittiin ibsaa guutuudhaaf nu gargaara.

suuraa nuti asirratti argaa jirr kun dooniin meeshaalee meeshaa guddaa galaana irra deemuudha meeshaalee gurguddoo galaana irra geejibsiifamaniif geejibsiisuudhaaf fayyada.

Suuraan asirratti agarru kun aadaa kan ibsudha. Aadaan kunis Itiyoophiyaa naannoo kibbaatti kan argamu yeroo ijoolleen muka dhedheeraa fayyadamuun ol ka'anii itti deeman jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha. Kanaaf baay'ee daawwatama.

Suuraan as irratti argaa jirru kun, yeroo hoggantoonni olaanoo Muummee Ministeera Itoophiyaa fi Pirezidaantii Naannoo Oromiyaa uffata aadaa Booranaa uffachuudhaan, bokkuu qabatanii uummata fuulduratti haasaa taasisaa jiran agarsiisa. taasisaa jiraniidha

suuraan asirratti argaa jirru kun bakka kuduraaleen adda adda itti kulquramaniidha fakkeenyaaf kanneen akka paappayyee bortokaanaa abukaadoo habaabiidhaaf muziniin itti kulquramaniidha bakke kun akka suura kanarraatii agarrutti geddu gala gabaa kuduraalee dha jechuuda

suuraan asirratti agarru kun vulkaanodha vulkaanoo jechuun yeroo itti lafa jalaatii dhoohinsidho'ee bifaa ibiddaatiin o'ol ba'uu jechuudha kunis bakka inni itti argamu biyya keenya itioophiyaa keessaatii naannoo oroomiyaa naannoo fantaallee jedhamuuf naannoo affaar naannoo Fantaallee jedhamutti

Suuraan kun kan ibsuu haalaa jiruuf jireenya hawaasaa gurgurtaa fi bittaa irratti bobba'anii magaalaa keessa socho'aa jiraniidha. Akka suura kana iraatii daawwachuu dandeenyuttis bakkichi magaalaa Hararidha.

Shamarreen suura irrati agarru kun uuffata aadaa raayyaadhaan faayamtee kan mul'attuudha. inni morma isheerra jiru callee dabalatee inni mormasheerra jiru kunis sibiigotota sibiilaa irraati kan hojjetame meeshaalee faayyaa aadaa uumanni oromoo naannoo raayyaa itti fayyadamuudha.

Suuraan asirratti agarru kun yeroo itti oduun ministeeraa miidiyaa neetwoorkii Amaaraa irratti darbaa jiru kan agarsiisuudha foddaa televijiinaan jechudha.

Suuraan asirratti agarru kun daa'imman walitti naanna'anii taphatan miimmoo taphataa jiru. Yeroo baay'ee taphni kun kan inni taphatamu manoota barumsaa keessaa fi ijoolleen mandara keessatti kan isaan taphatanidha. Ijoolleen yeroo daa'imummaa ishee hunduu kanuma taphataa guddatti ijoolleen.

suuraa kan arraatii kan agarruu siree umuriin isaa bubbulee daawwannaadhaaf kan muzemii keessaa taa'ee jiruudha naannoo isaattis kan argannuu meeshaa leedhumaa akkuma siree kanaa daawwatamuudhaaf godambaa keessa ta'anii jiraniira

suuraan asirratti agarro kun kan aatii oromoo siinqee qabattee margajiidhaa qabatte calleedhaan faayyamtee uffata aadaa guutummaa isaadhaan faayyamte itti dhaabataa jirruudha siinqeen isheen qabatte kun kan haadholin oromoo yeroo itti araara buusuu barbaadan qabatanii bahaniidha

Suuraa kana irratti kaneen nu argaa jirru manneen ijaaramanii hin xumuraminiifi manneen ijaaramanii xumura. Magaalaan kun Finfinnee reefuu kooriideriin itti hojjetamaa jiruudha.

suuraa nuti as irratti argaa jirru kun kuduraaleedhaa fi muduraaleedha fakkeenyaaf kanneen akka shunkurtaa, timaatimaa ,zukunii, raafuufaadha. kaniin nuti as irratti agaru kunifayyaa ,of eeggachuudha afbaay'ee fayyada kuduraafi muduraani

namni suura kanirratti agarru muummee ministeera Itiyoophiyaa ammaa dooktar Abiy Ahmad Alii kan jedhamaniidha .barreeffamni amma yeroo suura kan irraatiis akka inni haasaa taasisaa jiruudha kan argaa jirru.

suuraan as irratti agarru kun kobbee ykaan qalama kan jennuudha qalamni barreessuudhaaf fayyadamaa yeroo baay'ee kan barattoonni yookiin barreessitoonni itti fayyadamaniidhaa qalam gosa ittiin meeshaa ittiin barnootaan gargaaraman keessaa isa tokko dha

suuraan asirratti argaa jiru kun siidaa dha siidaan kunis kan argamu naannoo Finfinnee magaalaa fiinfinnee keessa naanoo birbirsa gooroo jedhamutti siidaan sunis kan minelik lammaffaa seenaa itiyoopiyaa keessatti namoota gaariidhaanis ta'ee hammeenyaan beekamaniidha

Suuraan asirratti agarrokuun yeroo shamarran uffata aadaadhaan faayyamanii dhaabataniidha. Shamarran uffata aadaa isaan ittiin faayyamanis uffata aadaa ummata tigireedhaan faayyamanii yerooisaan itti ayyaana ashandaa kabajaa jiraniif daawwatoota biyya alaa warra adiidhaan daawwatamaa jiran mul'isa.